Enjoki neza aha kimuri, enjoki nerebeka gye munonga eine akabara karikutukura aha mugongo Kandi amapapa gayo n'amaguru gayo nigiragura. Enyima hariyo omwirima mwingi ahabwokuba n'obwire bwekiro.

Esowani eriho omwani ogukiri mubusi, eriho omwani oguhiikire gurikutukura. Hariho omwani ogwaherize kushuburwa ogutakyine bishushu kandi hariho ogwanikire ogwomire ogwine n'ebishushu Kandi nogu baaherize kusa ogw'esaano.

Omwana muto ajwaire ekirikutukura ayemereire omu maisho g'amakara. Aha rubaju hariho akameeza reero wagumizamu omu maisho, hariho abashaija babiri bashutami kandi akaana kato kabeemereire omu maisho. Hariho n'ebitookye wagumizamu omu maisho gaabo. Kandi hariho n'akaapa ka kineekye kahandikiiseho ebigambo birikwiragura.

Omushaija naavuga piki aineho omukazi, aha rubaju rw'oruguuto hariho ekishushani ky'engagi kihango kandi eyima yaakyo hariyo ebindi bishushani bikye omwanya ogu gurimu ebyombeko bingi kandi bihango

Orugundo rw'eitaaka kandi aha rubaju n'aha rubaju hariho amanju kandi hariho n'omuti ahaiguru harabireho waaya z'amashanyaranzi kandi wayeyongyera omu maisho hemerireyo emotoka hariyo n'abantu abarikutambura.

Ente y'amahembe maraingwa nibagyeta ey'enyankore. Enyima hariyo amaju makye g'abantu. Kandi hariyo n'orutookye, hariyo n'emishozi mingi. Ahaiguru y'emishozi hariyo emiti.

Omusiri gw'obucoori, obucoori bukiri buto Kandi bakabubyara omunyiriri Kandi rwagati bakasigayo emyanya mihango obucoori bukiri buto kandi tihakameziremu n'omwata

Omushaija ashutami ahari piki kandi ajwaire ebijwaro bya mutare, aine n'ecupa y'amaizi omu ngaro. Enyima ye hariyo abashaija abarikwotsya ebyoma bakakoramu enyigi. Omu maisho gaabo harimu enju mpango esiigire erangi ya kitaka.

Embuzi nungi ziri omu kibira nizirya obunyaatsi. Ziine amabara ga mutare nag'erangi ya kitaka Kandi enyima hariyo emiti, ahaiguru niharebeka gye hariyo ebicu bya mutare ne bya bururu.

Omushaija ogu n'omujubi Kandi ayemereire aha nkungu y'amaizi. Ayemereire ahansi y'omuti Ari kujuba Kandi eshaho ye eri ahansi. Eseeri aha rubaju rwa maizi orundi hariyo emiti mingi Kandi n'ebibaare bihango.